Yondé sare ɗo màbbi bingel ɗo jôdi a yondé sare mai ɗeɓbo ɓo ɗo ɗilla oɗo ɓorni riga ɓe sarla oɗo jogi ɓoro, ɗa ɗaɓe yonɗe mai ɓo ɗo penti ɓokko-ɓokko, penti sare mai ɓo ɗanejum.

Ɓiɓɓe leɗɗe: kankana be lemu tanjarin be appul. Ɓeɗo nyama ɓiɓɓe leɗɗe ɗo ni ngam ɓeddugo njamu be kuzari ha ɓandu. Nden bo ɗo vo’itina ɓandu masin banta lemu kam ma ɗo waɗa goɗɗo nyama sosai ɗo vo'itina ɓandu.

Nyebbe nyaamndu on jey ɓe defata ɓe nyaama, ɓe ɗo defa nyebbe be maaroori, ɓe ɗo waɗa nyebbe be maaroori be nyaama be nyebbam, ko be sitiw, ɓe ɗo defa nyebbe bannin tan nyaama be sitiw, koo kuma nyaama be nyebbam be yaaji, ɓe ɗo waɗa gote, ɓeɗo waɗa alele, be nyebbe, ɓe ɗo waɗa ɗanwaake, nyebbe ɗo ɓedda njamu haa banndu.

Mballo ardido leddi boimajo alaji atiku abubakar damo o do dilla be jamaje mako odo borni gare be jumpa be salla be hifinere himbeji mako bo do sakitimo ha bawo.

Shago sorgo sabulu ɓeɗo sora sabulu kala kala je laɓɓitinta be je yiwugo nomal, haɗoni nda loks, nda tura, nda sabul fere bo hales fandu mi larai inde man.

Butaji dollugo shayi ha sahara, ha ɗoni ɓeɗo vaini butaji guda ɗiɗi ɓedo dolla shayi nda kofiji be chayi mai bo joɗi ha sera nda tebur bo ɗo joɗi ha sera butaji maini ɗo boɗejum ɗo bo ɓalejum.

Nyebbam gaasa, ɓe ɗo wuja on haa gaasa, ngam ɓalwa, juuta, ɗigga, nyebbam may ni ɗo haa nder gooraaji. Goora may bo, ɗo be maɓɓode be hunnduko juɗɗum ni, haa dow to bo, ndaa nyebbam gaasaaji may kala kala, ɗo jooɗi kanjuma.

Apul ɓiɓɓe leɗɗe on je ɓe nyamata, ɓe ɗo nyama appul ngam ɓeddugo njamu haa ɓandu, apul mai ta’iga be mumre mai bo ɗo jooɗii, kala apul mai bo boɗeejum on.

Flaxs ɓe ɗo naftira ɓe flax hasigo ɗiyam gulɗam ta fewa ko sha’i ko gari, flax mai ni ɗum fadu on wodi glass hander majum ko haɗata fewnu ɗiyam ko gari ko nɗiyam ko sha’i.

Suudu bukkaru ɓe ɗo wala ɗum ɓe mahol ɓe maha tarderu ɓe heɓa gene ɓe sanya ɓe wara ɓe ɓila ha do majum sudu ɓeɗo maɓɓoɗe mai balejum ɓe ɓuri tago sudu bukaru ni ha gauyeji be hambor ron jurata sudu mai pewndu delemtogo o walia nder mai.

Agoogo bonngooru, ɓe ɗo naftira be may haa laarugo wakkati. Ɓe ɗo ɓila haa suudu, ko haa caago, ko haa ofis, ngam to wakkati waɗi haa tokka laargo, to haaje ma ummi. Agoogo may kala kala, ɗon mannga, ɗon peetel, ɗon deydey, haa ɗoni ndaa ɗum do bili, haa caago sorugo, ɗo mannga, ɗo bo caka caka, ɗo boɗeejum, ɗo bo ɓaleejum.

Lekki infekshon, ɗo nyauda infekshon ko iritoi. lekki maini wari on ha battaji, battaji ɗoha nder battaji be maɓɓole nden bo battaji mai ɗo zani be bindi boɗejum be bulu.

Ngalbije be dibbinoje ɓiɓɓe leɗɗe on jei ɓe yakkata, be ɓe murata galbije ɗum balejum ɓe ɗo nyama ɗum, bo dibbino bo ɗum yelo ɓe ɗo yakka dibbino ɗon yaunda nawugo redu.

Nestatin tablet, ɗum anti-fungal on. Ɗo nyaunda ko shaafi fungal infekshon. Banta pufe, saɗaure. Nden bo lekki mai ku'e ku'e on. Ha kombi mai bo ɗum stetoskop on, ɗon ha kwali daneejum be boɗejum, stetoskop mai bo ɓoggol mai ɓaleejum.

Sare, sare mai gidan sama be gidan kasa on ɗo mari windoji hadau be les fu. Ɗo mari dammugal. Ndenbo kala sare mai danejum be ɓalejum.

Shaago sorgo maakaji ɗo ni kala kala on ɓe ɗon naftira be mai ha vindugo, kalaaji mai bo ɗon bulu, ɗon bulak, ɗon red, ɗon girin ɓe ɗo vinda be maakani ha alluwa ngam ɓe lara ɓe vinda ko ɓe janga.

Ɗawa waɗugo jungo. Ɓe ɗo naftira ɓe mai ni ha waɗugo jungo hamo jangai ko wanugo goɗɗo sitam ha ofisji mauɗi mauɗi je ko ngomna, ko ciyaman, ko komishina. Ɓe ɗo naftira ɓe majum, ngam ɓe wanna goɗɗo hunɗe ngam ɓe wanna ɗum lau. Ko kuma mo wawata ɓinɗi to waɗan sainin o toɓɓa ɗawa mai sei o suɓɓaɗe ha ɗerewol mai.

Butaali, ɗum ɓikkoi leɗɗe on, ɓe ɗo naftira be butaali her laabi fere-fere, ɓe ɗo defa ɗi, ɓe ɗo yorna ɗi sotta, defa nyiiri be maaji, ha ɗoo nii ni, nda ɗum ɓe wuli ɗi on, ɗi ɗo jooɗi sei dyakkugo.

Paɗe roɓe pade mai ni danejum on be balejum, ɗo mari kine nden paɗe mai ɗo mari boggol ha dow, boggol mai bo wodi jamɗe jamɗe.

Pentowo do dari pentita sare maini gam woda, da penti hakkude windo be windo da jarka do dari ha leddi be bafni do jodi ha do jarka mai ha gefe dobo londe on do dari.

Urdi guda didi do jodi ha do diresimiro, be do naftira be urle on ni habo fusugo habandu be ha kare bedo susa dum bo gam ura do susi urdi nasti der jamaje maran daraja masin.

Vi go dokto nyebbam woggugo nye'i on ɓeɗo woggira ni’e ɓe mai ngam laaba ta voja voja waɗa dottido ɓeɗo wugga ɗum ngam nyi’e mai laaba haɗa hacchugo hunduko bo.

Ɓiddo debbo kecco ɗo wali ɓeɗo fauni mo be riga, riga mai jungel dow mari didi den bo ɗo mari kala danejum be boɗejum, ɓeɗo wanni mo jawe bo ha jungo.

Oldibdande be yeri yeri man ɓe waɗi ɗum be bit be bicci bicci biccini ha sarga maifubo ɓe waɗi bit be bicce bicci ɓe ɗo waɗa yeri be sarga ni ha dande, be hanoppi, gam be faunira be majum.

Goɗɗo gorko joɗi do koruwal, oɗo ɓorni jompa mako be sarla, oɗo waɗi halagare, oɗo waɗi agogo mako, oɗo farli diri jungo mako farli diri kosɗe oɗo jodi.

Caago sorugo riigaaji juuɗɗi, nda riigaaji juuɗɗi mai ɗo bili-bili, riigaaji mai kala-kala walaa kala jey wala, ɗon girin, ɗon ɓaleejum, ɗon boɗeejum, ɗo bili, goɗɗo wara suɓta sooda ko mari haaje.

Ɓe ɗo naftira be ketil ni ha dollugo ndiyam, ngam naftira be maajum ha kuɗe sare. Ketil ni do wara kala-kala on. Woodi je buta, woodi jei kofi, woodi bo je juɗɗum sosai banta bokoti. Ɗo ni je kofi-kofi mai on. Ɓe ɗo haura ɗum be yiite lamtarki ngam nafturgo.

Pilastik Pilet, be bols ɗo jeri ɗo joɗi ha dou tebur. Pilastik Pilet maini Pink on ɗon Naftira ɗum ha waɗugo Nyiri be hako ,be Perpesu be ko shafi Nyamduji.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari fauni oɗo ɓorni rigawal mako be gele oɗo takki lalle mako ha jungo oɗo wati halagare bo oɗo wadi limse mako mai bo ɓalejum be danejum.

Niviya men nyebbam on je ɓe naftirta worɓe naftirta ɓe majum to be waɗi shevin ɓeɗo naftira ɓe majum ɗo haɗa putte vurtugo ko fufugo haɓe labi mai fufatako to ɓe naftiri be nyebbam ɗo majum.

Paɗe, be boro, be sarka, be yeri, be jawe juɗe, be oldiji pat mai waɗa ɗum jungo on. Ɓe waɗi ɗum bo be oldi nda ɗum ɓeɗo sili ɓeɗo sigi ha dou tebur.

Faande defugo, ɓe ɗo naftra bee yiite lantarki. Ndaa nyebbe ha nder faande may ɓe loowi ɓe defi. Faande may ni nde ɗo naftira bee yiite lantarki om, ɓe "joona" ɗum ha yiite ɓe defa nyebbe koo maaroori bee maajum. Ɗo yaawa ɓenndugo law-law.

Yonde sare ɓe ɗo maɓɓi sare mai be get ɓalejum yonde sare mai ɗon gocciti gocciti nda leggal pol waya ha dow sare mai nda Amalanke ɗo dari ha yonde sare mai Amalanke mai ruwa.

Hijab riiga on jey rowɓe ɓornata, riiga may ɗo wara nyootinga, kuma ɗo wara fawne riigaaji may kala kala. Haa geefe may bo, ndaa leeso, ɗo ve’’iti be becit, leddi may bo, kaapet ɗo ve’’iti.

Ɓii siyasa maiɗojo, nda polis ha ɓawo makoo, owari sakkungo zaɓe ha babal sakungo zaɓe maako. Oɗo dari joogi kaati mako oɗon nƴobba, nda akwati mai bo ɗo jooɗi be maɓɓode giriin.

Tiire, bokoti, kuula, kondo soso, korowal, be londe pat mai be waɗi be roba on, be wadi bo gam be mai ha. saare, tiire wa gam a lowa tasaje nyamdu ha dou mai bokoti d ɗo bo a lowa hunde ma a mabba, kondo sabulu a lowa sabulu ma be soso a naftira be mai, nda ɓilode pat mai ni kala danejuum be pink.

Ha Babal sigugo defte defteji mai kala kala do jodi ha nder shelf.beɗo vi'a irin inde babal mai liberary himbe ɗo yaha janga totton wada assignment maɓɓe ko kuma janga dilla

Godɗo ɗo zana hoto ,ozani hoto polis, nda ɗum ha gefe to , haɗo boo ɗoo zani hoto ɓinngel debbo, ɲda jogi bindirgol mai , be dawa hagefe to, da ozani binngel debbo mai, nda gora, nda paranti ɗo joɗi ha yeso mai binngel debbo mai.

Kosngal Ɓiɗɗo debbo oɗon takki lalle gargajiya, Ha kosɗe majum, oɗon waɗi sarqa boh guda ɗiɗi, sarqa mai ɗon jei mari jane, ɗon boh sarqa nonnontan.

Yeri be sarka ha nder kontaina, kontaina mai girin. Yeri be sarka mai bo daneejum. Yeri be sarka ni rooɓe ɗo waɗa ha noppi mabbe, be ha dannde ngam faunugo. Ɗo wo’ina ɓiɗɗo debbo sosai.

Paranti plastik ɗo maɓɓi taaso silva. Ɓe ɗo naftira be paranti ɗo ni haa waɗugo nyamduuji, taaso silva ɗo bo ɓe ɗo naftira ɗum haa waɗugo haako. Ɓe ɗo nyona ɗum takayre kula, ɗo bo ɓe ɗo vi'a ɗum paranti pilet.

Shago sorugo limseji. Ɓeɗo sora limse kala kala nda leshin, ɗon material, ɗon bo atampa. Limseji maini kala kala fere ɗo dari ha gefe tooh, fere bo wali walugo ha her ɗo.

Malafaje hautade be riigaji ɓikkon roɓe, ɓe ɗo waɗina ɓikkon roɓe malafaje mai be riigaji juɗɗi. Naje ɓe nyootata be gudel ba, nden malafaje mai kaala -kaala ɗon bulu ɗon mil koolo, nda paaɗe bo ha geefe ɗo jooɗi.

"Ronelix" lekki on jey Asibiti, jey nyawndata "kitni", ɓe ɗo toɓɓa toɓɓugo on ha hunnduko. Lekkimay ni ɗo ha nder "kolba". "Kolba" may bo bee maɓɓoode, ɗo mari huunde juɗɗum ni ha nder jey a toɓɓirta ha hunduko ma. "Kwaali" may bo "kala" may daneejum, ɗon "buluu" seɗɗa ha nder may.

Ɓlenda, blenda ɓe ɗo hauta ɗum be hitee lantarki ɗo nama hunde ɗo ɗirba tattache, ɗo ɗirba aya, ɗo ɗirba marori waɗugo mase, ɗo nama citta, bilenda ni amfani mum duɗdum ɗo nafa sare ɓe ɗo naftira & um ha kicin.

Jaagwa, nyebbam on, nyaɗɗam je ɓe wujata ha ɓandu. To jokkeji ɗo nawa, ɓe ɗo wuja ɗum. Ko to goɗɗo nauni kanju fu ɓe ɗo wuja ɗum ha totton, heɓa yamɓita. nyebbam mai ni, ɗo ha palel ni be maɓɓode, ɗo zaani zaane siiwo.

Junngo ɓiɗɗo debbo, o ɗo dari haa dubbe leggal. O foorti junngo man o ɗo waɗi agoogo haa junngo mai, o ɗo waɗi halagaare, o ɗo takki lalle maako zani ɗo vodi.

Kaabije hako on je fuɗata ha leggal, ɓeɗo defa kabijee ɓeɗo waɗa lekki be kabije, ɓeɗo defa kabije be biriji be nyebbe, bedot defa bo be tattashi, be nyeɓɓam kabije ni ɓeɗo waɗa lekki nyau ɗuɗɗum be mai.

Ɓingel debbo ɗo dari, o ɗo moori gaasa maako, amma morɗi mai o timmitinai, ɓe ɗo rufi gaasa mai ha chaka hoore, o ɗo waɗi yeri maako manne boɗejum, o ɗo ɓorni riiga maako bo, riiga mai ɗo mari toɓɓe ɓaleejum-ɓaleejum.

Kuytaji hadou legg mun ɓeɗo kuytaji ni ɗum ɓiɓbe leɗɗe on ɓeɗo ƴaka ɗum ɓedo waɗa yaji fere ɓe nyebbam be magifu hauta nyama, ɓeɗo sora ɗum bo ɓe citta ɓe nyama.

janareto. Ɓe ɗo naftira be janareto ha shago. Ko ha ofis , ko kuma sare, gam hokka jayngol to nepa wala. Janareto ni ɗo naftira be nyebbam peturul on, ɓe lowa nyebbam peturul. Sai be foɗa ngam kunna, Sei wadda jayngol ha sare ko ha babal ɓe mari haje mai.

Salat, koi, tumaturo, tingere be do he’i dum lowi hataso wadi nyebbam be magi bedo nyama salat ni dum gene on je himbe nyamata be do sora gene mai ha lumo se a wara a he’a wada be nyebbam man nyama kokuma be nyebbam salat mai don

Julurde, julɓe ɗo nasta jula ha julurde. Ɓe ɗo waɗa ibaadaji ɗuɗɗi ha nder julurde. Ɓe ɗo janga qur’anu, be ɗo jula, ɓe ɗo naafa, ɓe ɗo waɗa du'aji ha nder julurde.

Agogo, Agogo jungo je habbugo on hajungo ɓe ɗo haɓɓa agogo ha jungo ngam ɓe lara wakkati be ngam faune. agogo jungo ɗo wara kala kala ɗon jerobe ɗon jeworbe, jeworbe ondo jerobe perpetel, jeworɓe bo manga manga.

Turmiji be yadiji kala kala do jodi hababal sorugo, don turmiji don shadda don yadi fere bo hader leda pat dum kare roɓe on.

Ɓoye, ɓokki on rimata ɓoye, ɗo ha nder gumbal, gumbal mai bo be nyanɗe, tabusi gumbal mai on, a tawata ɓikkoi ɓoye. Ɓeɗo naftira ɓoye wada kuje kala, kala, be ɗo nyama ɗum bannin, ɓeɗo jiba yara, ɓeɗo una kurore mai fu nyama.

Lekki nawu go bernɗe, ɓe becce. Ɗo yauɗa ɓanɗu, ɓe becce. Orijinal je on botki mai. Kiɗo ha nɗer kawali majum, sashe-sashe on. Ɗo ha nɗer kawali. Lekki mai bo ɗon piink.

Dirde jarida on gol ɓe vindata habaru hande be jango, ɗum lawol shakugo habaruji on amma her vinda vinda. Ɓe ɗo vinda ko fe’i hande be jango ngam himɓe soda janga.

kondo ɓiɓɓe worɓe ɗiɗi ɗo joɗi sanya kondo be kuɗi, ɓe ɗo naftira kondo mai ni, ha lowugo tumato be tingere be hakoji keccum ngam yarugo lumo ya sora.

Tattashe tu matur attarugu be tingere, ɓeɗo naftira be majum hadefugo hako, ɓeɗo waɗira sitiw, ɓeɗo waɗira taushe, ɓeɗo waɗa ɓukko, ɓeɗo defira jolof fu be majum.

Ɓingel debbo budurwa ɗo fauni dari o ɗo ɓorni riga mako, suddi gele, o ɗo takki lalle ha judeji mako ɗiɗi fu o ɗo ɓorni riga. Riga mai bo, je Atampa on kala mai bo ɗon brawn ɗon boɗejum.

Tala, tala babal defugo, inde babal defugo man ni ma sha Allah restoran, ɓeɗo waɗi zane babal maɓbe mai ni kala kala, ɗon nyiri be hako, ɗon yniri marori, ɗon sokora, ɗon bo jolof, ɗon wara.

Tanbari titok, tiktokni ɗum lawol matotirar on haje be yata ɓe yima, ɓe woma, ɗon wazoɓe, ɗon volwoɓe ko handi, ɗon volwoɓe ko handai. tiktokni ɗo mofti kuje kala kala ɗon boɗɗum ɗon kalluɗum.

Shaago yaadi shadda. Ɓe ɗo sora yaadiji shadda ha shago mai yaadi mai ɗon yaundindiri, ɗo ɗo yowi dou ɗo, ɗo ɗo yowi dou ɗo. Yaadi mai ni kala-kala on, wala kala jei wala. Ɗon ɓaleejum, ɗon bulu, ɗon grey, ɗon kofi, ɗon ash. Nda yaadiji kala-kala.

Ɓikkoi roɓɓe ɓeɗo dilla makaranta, ɓe ɗo dilla dou lawol woɓɓe ɗiɗi ɗo ardi, woɓɓe bo ɗo sakiti, ɓe ɗo waɗi rigaji maɓɓe be sarla be hijabiji mabbe, ɓeɗo padi paɗe maɓɓe, ɓeɗo jogi waya dilla.

Dekuil lekki ndamba on be pewol ɗo nyauda be zazabi fum be nawugo hore be sotrot pat mai ɗo nyauda lekki mani di ndiyam ndiyam on dun ha nder koloba koloba mai bo be maɓɓode nden do mari aunirɗum ha dow.

Leeso lesoni ɓe do walirango haɗoni leso mai hababal fego ngon ɓe fi leso mai ɓe veiti ngo ɗowali ɓe waɗi bo ɓe katako wi'etedum mbf nda leso mai ɓe hauri nda durowaji bo ɗo dari ha gefi.

nyebbamji je ɓe do wujjata ha gasa, ɓe ɗo wujja nyebbam mai on ni ngam gasa mai juta ɓalwa, ɗigga, vooɗa, nyebbam mai kala kala wodi je warata ha robahon palon palon, wodi je warata ha roba juɗɗum pat mai ni nyebbam gasa on.

Ɓingel be dada mako, ɓe ɗo waɗa seyo lortugo nyalade danyugo mako, nda kek ɓe ɗo sigi ha dow taibur, ha yeso dada mako nda exzotic fuu ɗo joɗi kombi kek mai, dada mai ngocciti kek mai ɗo hokkamo ha hunduko, dada mai ɗo joɗi hanko bo oɗo dari.

Jarindi, ɓeɗo naftira be jarendi on ni ha kwaɓugo seminti maha, ko kuma wada plesta ɓe ɗo heɓa jarendi on ni ha mayo, ha ɗo ni be vurtinin jarendi mai ɓe mofti ngam ɓe wara ɓe soda.

Tosta ɓe ɗo naftira be tostani ɓe waɗira kek koɓe tostin biret tosta maini ɗum battayel on be maɓɓode to a kwaɓi kujejima se a wara alowa a maɓɓa a haura yite lantarki sai vurtina ma no ayiɗi.

Ɓebbe siyasa do wadi moftorde mabbe be do dari worbe berobe be do bamti jungo mube bo do jogi ttjtutaji mabbe maini kala bokko bokko worbe mai do wadi fesinkap green be balejum

Motaji titit guda ɗiɗi ɗow dari ha dubbe leggal, ɓeɗo naftira be iri motaji maini ha adugo hundeji ho ugo hunde je mauɗum-mauɗum je ɓuri sembe mota perpel ɓeɗo naftira be motaji ɗow man ha adugo.

Laawol. Ɓe ɗo tokka ngol motaji be himɓe pat ɗo tokka, nda motaji, nda himɓe ɗo dilla, nda mota ɓaleejum, rooɓe, be worɓe ɗo haa tokka laawol mai, ɓe ɗo dari woɓɓe ɗo dari, woɓɓe bo ɗo dilla.

Koofi rooba, koofi rooba ni kala kala on, ɓe ɗo naftira be mai ha yarugo gari, ko sha’i, ko ndiyam. Koofi rooba ɗo wara je fauninga ɗo wara bo jei faunaka. Ɗooni koofi mai fauninga boɗɗum ɓe naftira be mai ha hokkugo kooɗo ndiyam.

Shago sorowo kare kitchen, nda kara kitchen ɗuɗɗum ɗo jeri nda plastic plates ɓe bowl ha gefe. To bo nda plateji, nda kwali warmers ɓo ɗo joɗi ha gefe. Plastic plates mai ni ɓe ɗo naftira ɓe mai on hawadugo nyamdu be bowls mai fuu. warmer bo ɓedo wada nyiri gam wulna.

Masee tamsinga ha nder paranti be yaaji, be ɗo waɗa masee ni be buutali ko be maarori ko be fuulawa. Ɓe ɗo tam somna maarlri dirɓa hauta be shuuga ɓe tamsa be nyebbam ha feeho maase, maase ni belɗum yaaji mai bo ɓe ɗo una be baakuru be chitta be magi.

Suudu defte ɓe ɗo ƴona ɗum laibrari, don defte kala kala sudu mai je ayahata huwa to amari haje a janga laibrari ni ɗo nafa ha war yahugo janga to wadan exzam be ko shafi bincike be bo ɗo nafa ha waɗugo asaimen.

Goiva ta'inga ɓiɓɓe leɗɗe'on je ɓe nyaamata, leɗɗe mai ɗo o fuɗa ha saare ɗon ha laddefu ɓe ɗo awa goiva sei vurtina ɓikkoi ɓe ɗo nyaama ɓikkoi mai, ɗo mari amfani sosai ha ɓandu nden haako goiva maima ɓe ɗo waɗira lekki.

Kwakwa ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on jey ɓe nyaamata. Kwakwa ni, ɗo wara haa nder laral, laral mai boo cattuɗum kolon. Lare mai maa ɓe do naftira waɗa lekki ɓikkoy bee maajum, kwakwa mai boo ɓe ɗo nyaama ɓe ɗo ɓiɗɗa vurtina nyebbam. Kwakwa mai ma ɗo mari amfani.

Bakuru ɓe ɗo wada ɗum be biriji ɓe sa'a biriji mai ɓe arɓa ɓe yaha ɓe dirba ha inji be be lawa nyebbam vurta tunkusa mai bo ɓe morla bakuru ɓe ɗo wada bakuru be manda be wada be shuga amma do je be shuga.

Palo babal ɓe jodi ta be siuta ɓe yara hendu palo maini ɗo shiryi vodi ɗa labule ha dammugal be yaha windo ha shaka palo mai ɓo ɓe do sigi koromje mai filo do hadu majum ha leddi bo wodi kapet ɗo fe’’iti da tebur ɓo do dari yasaka palo mai.

Babal jippugo be ummugo firoje, haɗoni ha babal risepshon maɓɓe on ha imagirashon woni, ɗoɗɗo dillo be warto ɓefu warata bako ɓe jabbita mo dilla, kokoma o warta o vurta o dilla sare.

Dambu gabai haa der paranti. Ɓe waɗan dambu gabaini be gabai, ɓe dolla gabai mai, ɓe siwa, ɓe ɓidda sai ɓe waɗa bakuru, be nyebbam, be tingere, be tattashi sai ɓe nyama.

Yonde sare ɗo maɓɓi be get manga. Get mai ɓaleejum, nda ɓe ɗo waɗi fens ha dou sare mai hala ta himɓe nas va'a, wuiɓe va'a nasta. Nda gene bo ha yonde saare maajum. Sare mai ni nde maunde.

Labule leppol on je ɓe naftirta ngam waɗugo ha windo be ha dammugal sudu, be palo, ɓeɗo waɗa windo ni ngam fauna sudu, wo’ina sudu, be sudugo a siri sudu. Ha ɗoni nda labule mai ɓe waɗi, nda hunde waɗugo labule mai bo do sigi dou benci ɓe tufa ɓe lowa leggal labule majun.

Lekki olsa, ɗo nyauda huɓɓugo ɓernde, be nawugo ɓernde, ɗo wara ndiyam-ndiyam on, ndiyam mai bo ɗo haa nder koloba, koloba mai bo ɗo haa nder kwali, ɓewaɗi zane ɓernde mai haa dow kwali majum. Kwali mai danejum.

Neskef gol. Ɗum hunde on je ɓe watta ha nder shaaii bee yara, ko kuma ha ndiyam ngulɗam. Ngam sattungo ɓandu be hadugo ɗoi ɗi. Neskef maini ɗo wara ha gongom on ferebo ɗo wara ha saashet.

Yonde saare, saare mai ɗo maɓɓi be dammugal, dammugal mai bo yelo. Nda gene ha yonde sare majum nda ba lambatu bo ha yonde saare majum.

Babal nyamugo be yarugo, ɓe ɗo defa nyamdu ha ɗoni himɓe wara sooda, nda babal be joɗata ɓe nyama, babal mai ɓe ɗo vo’itina ngal sigi korowal be tebur, ɓe ɗo ve’iti leppol ha dou tebur mai, ɓe ɗo sigi pilate ha dou tebur maajum.

Paɓuru ɗo joɗi ha dou hako, paburuni ɗum dabbayel on je wonata nder ndiyam oɗo joɗi ha dou oɗo wona nder ndiyam fere bo oɗo wona ha ci'e ha babal woni ndiyam ndiyam ko ha lambatuji ko ha mayo.

Skin terapi oil nyebbam on je ɓe wujata ha ɓandu, ngam vo’utungo ɓandu be ittugo nyauji ko woni ha ɓandu mai diggitina ɓandu haɗa bandu yorugo, nyeɓbam mai ni ɗo wara ha pali pali mai bo ɗo ha kwali pali mai ɗon mabɓode mai danejum.

Yinban hunduko, Be do wuja nyibbam mai ha hunduko gam wo’ungo hunduko, be deggogo hunduko, be hadugo hunduko yorugo fetta, nyibbam mai ni do ha der palel nii be mabbode.

Ɓibbe ledde. behe'e sigi der paranti. kankana, dukkuje sare, be apple, be abarba. Ɓe don nyama dum gam beddugo jamu haɓandu be wo’’utungo bandu. Ɓedo he’i dum perpetel sigi haɗer paranti.

Bowls be plate je plastic bedo naftira be plate halowgo nyamdu ko elebe ko hundesa inga bowls bo be do adira hako ko perpesu ko kuma furusalata tottu.

Babal sorugo dankali, dankali fulɓe be dankali nasara nda dankali nasara ha nder kondo nɗo sili ha dou tebor ha leddi bo oɗo rongini kasa dankali sare, ha gefi maɓɓe bo ɗon shagoji sorugo yadi nda yadiji mai kala kala.

Lemuji hunde yarugo je ɓe sorata ha lumo ɓiɓɓe leɗɗe on ɗo joɗi fere ɓoltinga fera ɓoltaka. Je boltinga mai ma be ta’i hundugo majun ɗo joɗi.

Ɓikkoi tati ɓe ɗo dogga ɗou lawo be taaya ji, taya mota manga manga ɗo ɓeɗo talla ɓe ɗo dogga be mai waɗa mota, ɓe pat maɓɓe wala paɗe ha kosɗe maɓɓe.

Nyebbam hunduko je kulo sop ɓeɗo naftira be mai ha woggugo hunduko be ɗemgal ngam haɗa hunduko hacchugo be laɓɓunki yi'e. Nyebbam mai ni ɗo wara ha palel ni be maɓɓode palel mai bo ɗo ha nder kwali, kwali mai boɗejum.

Handiraya. Ɓe ɗo naftira handiraya haa yornugo gaasa to ɓe looti, ɓe foɗaka ka juta. Ɓe ɗo naftira be yite lantarki fooɗa gaasa, yorna gaasa, vo’’itina gaasa.

Ballo Aardiiɗo leddi Kasim Shatima, o ɗo dari haa huɓɓirde rooɓeji kala kala, o ɗo wanna ɓe bayani do valliinde je ɓe haɓata, ungiyaji mayni mofti kala kala, ungiya kala kala ɓe o mofti dara nana ko ɓe viyata.

Dambu wada be gajiri be kabije, alota gajiri ma sai a waɗa ha dar saiva a lowa, ɗo a vaina do yite a wadda kabije mai bo’a jilla be mai a lowa, to bendini a wada tingere ma be nyibbam be bakru se nyamugo.

Mbeɗu seyirgo. Ɓe ɗo naftira be mbeɗu ha vesugo gauri, be butali, be marori. Ɓe ɗo naftira be mai bo ha ittugo dotti, ko dumo ha kurori ko ngajiri. Mbeɗu ni ɓe sanyi sanyugo on be baatal mbeɗu, ɗo mari amfani sosai ha saare.

Debbo bee gorko, ɓe ɗo dilla dow laawol, gorko may ɗo ardi debbo ɗo sakiti, gorko may o ɗo jogi bokoti daneejum jey ɓe sorrata ndiyam bee may ɗoo, bee maɓɓoode mum. O ɗo ɓorni riiga maako bee sarla, debbo bo o ɗo jogi bakko o ɗo ɓorni gudel bee riiga bee paɗe maako daneejum ɓe ɗo dilla dow kolta.

Jungo biddo debbo, odo zani lalle mako ni vodugo. Odo wadi jawe, odo wadi halagare bo. O acci paɗeli mako bo juti, odo wadi jungo mai hado dango mako, odo joɗi.

Roɓe ibo, ɓe ɗo fauni be kare al ada maɓɓe, kareji mai boɗejum be raga raga ha daande, beɗo waɗi oldi daande bo, ɓeɗo waɗi fere bo ha dow hore, ɓeɗo jogi hunde al ada maɓɓe ha jungo maɓɓe.

Horee ɓiɗɗo debbo oɗo mori morɗi mako haja tura alaji sala, oɗo waɗi yeri oɗo moji gele mako bo. mordi mako mai ɗo rufiti her yeso be her ɓawo fu.

Sos ɓe ɗo nyamira nyiri be sos, ko doya, ko dankali, ko bredi. Ɓeɗo waɗira sos mai be tingare, be attarugu be cori, be magi.

Debbo ɗo dari ɓari mota, o ɗo ɓorni riga mako kampala wala jungo, o ɗo haɓɓi Dan kwali, o lowi darugal bo ha gite mako, oɗo paɗi paɗe mako balejom.

Biskin piyobilis, biskin be wafas, piyobilis may ɗo mari biskin, ɗo mari wafas, pat bo ɓe ɗo nyaama ammaa ɓikkoy ɓuri nafturgo be maajum, ɗo a caago on ɗo jeeri.

Kuwtaaje, ɓe ɗo wi'a ɗum gawtan Bello. Kuwtaaje mai ni kaɗɗe rok, woɓɓe ɗo ekkaɗe banni, woɓɓe bo ɗo waɗa haako bee mai. Kuwtaaje manngo ɗo wara daidai daidai, ɗe mawnai. Den bo ɓe ɗo sarrifa ɗe her laawol ɗuɗɗum.

Urdi, urdi ni ɓe ɗo susa ɗum ha ɓanɗu on ngam urnugo ɓanɗu, be kare, ngam urugo belɗum, urugo ɗo nder sab sewaku, ha ɗo ni urdi mai kala kala on ɗon pali kala kala, ɗon pali ɓalejum be ɗanejum, be bulu. Ɓeɗo waɗa urdi ngam goɗɗo ura.

Kukis hunde on je ɓe nyamata ɗum banta biskin, ɓeɗo waɗa ɗum morle morle ɗo ha nder kwali, kwali mai bo bulu be zane, nda zane kukis mai ha ɓandu kwali majum.

Ngomna kano, injiniya Kabir Abba yusuf ha lamar siyasa, kanko be nasarajo fere ɓe ɗiɗi ɓeɗo ardi ha yeso, himɓeji fere bo ɗo ha ɓawo maɓɓe, oɗo ɓorni gare mako, be jompa, be sarla, be hula boɗejum, oɗo paɗi paɗe ɓalejum, oɗo joɗi dow korowal danewal, be boɗe wal. Nasarao mai bo ɗo jodi ha gefe ɗo waɗi sarla, be riga, be farmara hadow riga mai, baje gomnaa mai waɗ ɓeɗo joɗi lara.

Godɗo gorko oɗo dari ha nder sare, oɗo haɓa vurtugo sare, oɗo jogi boro mako oɗoo jogi lumse mako bo ha jungo gotel, oɗo ɓorni riga be sarla odo paɗi paɗe mako.ha yasi mai bo nda kolta mi ɗo ewa, ha nder sare mai bo mahol mai ɗo mari penti bulu be boɗejum.

Ɓingel gorko oɗo va’i keke, keke mai ɗo mari taya ɗiɗi, oɗo jogi jarkaji ɗiɗi ha jungo mako, oɗo vaki boro oɗo waɗi fesin kap oɗo haɓa dillugo, ha yeso mako to bo nda goɗɗo ɗo dilla be kosɗe, gefe mako bo yonde sare on.

Samosa be spring rol ɓe ɗo waɗa ɗum on be fulawa be kusel be tattase, attarugu, tigere, maggi. Ɓe kwaba fulawa mai sei be wada spring roll be samosa mai fu pat wadugo mai gutel taugo mai on fere fere.

Paɗeroba, paɗeroba ni ɓeɗo naftira ɗum ha paɗugo paɗeji mai ndaɗi kala kala, wala kala je wala ɗon boɗejum ɗon bulu be danejum, ɗon boɗejum be danejum, ndaɗini kala kala je mauɓe be je ɓikkoi fu.

Jok be kofi, ɓeɗo lowa ndiyam ha nder jok, afacca ha nder kofi yara, musamman ɓeɗo naftira be majum ɓe siga ha palo ngam to koɗo wari ɓe hokka ɗum ndiyam na be seto a ummi aya ɗaɓitiba.

Riga be siket, nyotinga joɗi, ɓe sigi on ngam ko moi wara lara, toyidi nyota, ɓe nyoti riga be siket mai ɓe ɗo borni leggal ɗo dari.

Alayyaho, hako on jei ɓe defata. Ɓe ɗo awa alayyaho ha ngesa, be ha sare fu. Ɓe ɗo defa alayyaho be follare be lauta ko be waɗa taushe. Ko kuma ɓe defa alayyaho ɗo be marori be waɗa jolof maajum.

Goɗɗo hadau mashin. Oɗo va'i mashin dilla. Nda koltaya bo ha chaka chak lawol . Nda woɓɓe fere bo ɗo dilla be kosɗe, nda ci’e bo ha sera lawol majum. Mashin ni ɓe ɗo va'a ɗum gam ɓe siuta yadu be mai.

Jambaki, hunde faunuye je ɓe woggata haa hunduko gam vo'ina hunduko. da ɗumni oɗo jogi janbaki o woggay haa hunduko, jambaki mai kala mai boɗejum, to woggi bo wo'inai hunduko mai.

Ɓiddo gorko odo joɗi ha shaka dammugal, odo jogi paɗalmako ta, i, odo nyota be batal, oɗo ɓorni riga be sarla, odo waɗi jawe ha yeso, nda jarka ta, inga bo ɓe waɗi guga do joɗi ha yeso mako, be gora kanyum fu do joɗi ha yeso mako.

Ɓiɗɗo debbo oɗo mori morɗi gefe, gefe bo moraka, oɗo joɗi hore mere, oɗo ɓorni limse mako bodejuum, oɗo jogi waya ha jungo mako, lowi ha noppi odo waɗa waya be bo goɗɗo.

Aji ɓe ɓenciji ha nɗer majum, ɓe koromje. Ɓe ɗo siga ɓenci ɓe koromje ha nɗer aji on ni. ngam ɓikkoi to wari jangugo jooɗa janga. Aji mai ɗo mari ɗammugal ɓe winɗoji. Ɗammugal be winɗo mai ɓo girin on.

Lesoo, ɗo ve'itti ha suuduu, ɓedoo ve'itti lesoo be katifa, nda durowa bo ha gefe lesoo maajuum, be filoo guda ɗiɗi nda windo ha gefe lesoo maajuum, bo balejum on, beshit mai bo ɗo mari kala daneejuum be ɓaleejum.

Mashin taya ɗiɗi. Mashin ni hunde on je ɓe va’ata ngam ɓe yaha hajeji mai, ɗo naftira be petur. Mashin ni ɓe ɗo va'a yaha gesa, ko yaha kugal be mai, mashin mai ni ɗo mari taaya ɗiɗi.

Tivi hunde on je ɓe naftirta ha larugo ɓeɗo haura tivi maini be yitte lantarki sai wadda ko himɓe yidi lara ha dou mai bo ɗum dikoda on dikoda maini ɓeɗo hauta be setelite sai nangina goɗɗo tachaji kala kala gam lara.

extension wyr ɓe ɗo naftira ɓe maini ha waɗugo chaji haurugo fric haurugo tiv haurugo fanka ɓe ɗo wogga ayon ɓe maju ɗoni ɗo mari babal waɗugo kujeji mai gudaji stention waye maidanejum do mari fif yat .

Yeri:yeri ni hunde on je ko robe naftirta, ɓeɗo lowa yeri ha noppi, yeri ɗo ni ɗo wara kala-kala wodi yeri je vurtata fere mum wala sarga wodi bo yeri be sarga, wodi yeri je wara ta juɗɗum, wodi bo yeri je wara ta manne wodi bo je wara ta ɗo feɗi feɗugo doni manne on.

"Bozuwa"sa’ugo ɓeɗo nyona ɗum non stik ɓeɗo sa’ira be majum hukkinta hunde ɓeɗo sa’ira geraɗe dankali, doya go kusel ɓeɗo nyona ɗum non stik wala hukkina hunde to aɗo sa’a be majum.

Shago sorgo kuje faune, nda ɗum kala kala ɗon fauda, ɗon gazal, ɗon jambaki, ɗon jamfarshe, ɗon nyebbam wujugo, ɗon urdi, ko ɗume don. Shagojum mai nda ɗum ɗon nyebbam ma ngam a wuja a voda, fauda bo a wuja yeso ma ngam a voda, urdi bo a pesa ngam a uura.

Leggal koko. Koko biɓbe leɗɗe on.je be naftirta be mai. beɗo naftira be kokoni ha waɗugo su bon vitaen, miloen. Ɗoɗo naftira be mai sosai nɗa bikkoi mai ɗo hebbini habɗow leggal mai.

Ɓingel debbo ɗo dari o ɗo jogi gora ha jungo mako, o ɗo ɓorni toggore mako, o ɗo saɓɓi wonde ba ha les, je o saɓɓi ɗo danejum, je o yewi bo boɗejum, den o ɗo jogi ndiyam ha gora faro.

Sukajo doddari borne rigamum be sarla ,odo wadi hankicifni hajiba sarla mai odo padi pade borne ha kosde mako daneje odo wadi agog jungo gotel odo wadi oldi bo ha jungo gotel.

Basilin bulu sil, nyebbam jey wujugo haa ɓanndu, ɓe ɗon wuja ɗum ngam haɗa ɓanndu yoorugo. Nden nyebbam maajum ɗo haa nder faandu may, bo battaru may daneejum maɓɓoode may bo bulu.

Ɗerawol shedaran mako timmungo makaranta yeso puramari, ɓeɗo ƴona ɗum satifiket, satifiket ɓe hukkadumunto ɓingel timmini makaranta ɓawo duɓi tati nay, ɓehokkamo satifiket, ngam shedaran mako otimmini makaranta majum.

Nyebbam wujugo, je vasilin, amma inde mai firesiya, ɓeɗo wuja nyebbam mai on gam wo’’ina bandu, amma labbin tako kam. Nyebbam mai ni do wara ha palel mai daniyel be maɓɓode mai bo bulu

Durowo na'i, oɗo ardi na'i maako ɗo tokki mo oɗo yaara ɗum durugo. Ɓe ɗo ya dura ha ladde, na'i ni ɓe ho'an ɗi ɓe yaara ɗi ha ladde ɗi yaa ɗi dura to veti, kikkiɗe ɓe hoora ɗum babal hoggo maaji.

Onurɗu gafulgal be korowal. onurɗu be gafulgal ni beɗo naftira ɗum ha unugo. beɗo una chitta, beɗo una ɗaɗɗawa, be ɗo una tattase be mai, be ɗo una baskoje bokko pat be ɗo una be mai. korowal bo be ɗo jooɗa. Be wadi unorɗu be gafurgal be korowal maini be leɗɗe be sehi leɗɗe, himbe waɗi ɗum.

Chokali ɓeɗo naftira be mai ha nyamugo ko yarugo hunde, chokali ni ɓe waɗi ɗum be jamdi ɓeɗo joga chokali mai ha jungo ɓe esa hunde sai ɓe nyama be majum, cokali mai ni juɗdum on.

"Korowal"ha babal sorugo ɓeɗo waɗa a koromjeni to ɓikkoi roɓe bangai ɓe wara ɓe soda ko kuma goɗɗo soda yaha shirya sudu mum vo’’itina ɓe wadi korowal maini be katako be katifa ɓe vo’’itini be nyoti ɗum voɗi.

Kum je warata hore handiraya ɓeɗo naftira ɓe majum ha safutorgo gasa to ɓe loti gasa mai be yorni se be lowa kum ɗo mai hore handiraya mai ɓe foɗira gasa be majum ngam juta ɗigga.

Tummuɗe be horde fefade ɓeɗo naftira be tummude maini ha wadugo kosam sora, ko kuma silugo ha sudu ha ɗoni nda tummude mai ɗiɗi ɗo joɗi ndema be kusam be horde do jodi yadoo mare nde bo nɗe ɗo joɗi wala koɗume ha nder mai.

Matanu umtatul ahka deftere arabiya on, jey hadisi jey ɓe vindi no goɗɗo andirta diinaji mum .Ɗon mari babi babi ,babiji ɗuɗɗum fassara on do jey ɓe waɗi be hawsaare.

Gaasa je beddata ha hoore rouɓe, be worɓe fu ɗo moora ɗum jotta. Gaasa ɗoni ɓe ɗo naftira on ha ɓedd moorugo rouɓe be maajum ngam ɓeddinaɓe juutugo gaasa .Ɗum ɗo wara kala kala, ɗo ni waari kalaa burawun.

Ɓikkon makaranta be ɗo jodi nder aji maɓɓe ɓe ɗo ardini defte maɓɓe be bairo ɓe ɗo jala, ɓe ɗo ɓamti judeji maɓɓe, ɓeɗo borni unifom maɓɓe ni ɓalejum be danejum aji mabbe mai bo ɗo penti yelo.

Mayo: Nda goɗɗo ha nder kombuwal ha nder mayo majum. Ɓeɗo habda erugo mayo mai hebbini masin ɓe wawata ɓe era banni sina be kombuwal. Nda kombuwal mai goɗɗo ɗo dari, lanyuwo bo ɗo lanya ngam ɓe vurta nder mayo mai.

Fjoɓe bol ɗo fija bol ha filin bol caka fatude, ɓe ɗo lata bol mai , nda ɓeɗo ɗo wadi jesi maɓɓe bulu oɗo wadi ret nda hago ha mbawo mabbe, boro do ɓili ɓili nda himɓe ɗiɗi bo ɗo dari lara ɓe.

Macroni, nƴamdu on je ɓe defata, ɓe dollan ɗum on ɓe siiwa, ɓe loowa manja, be tingere, be chitta ɓe nƴama. Ko kuma ɓe waɗa jolof mai, ɓe ɗo loowa makroni ma nder maarori ɓe hauta ɓe defida ɓe nƴama. Ɓe ɗo waɗa makroni mai be alkama ko be fulawa.

Alwabi paboil rys. Ɗum marori gumi on jei ɓe defa ta. Marori mai ni nder buhu gumi on forin. Buhu mai bo ɗo waɗi didi didi danejum be bod ɗe jum.

Irish, dankali nasara, ɓe ɗo defa dankali nasara, ɓe ɗo sa’a, ɓe ɗo sarrifa dum luwa ha nder mitpai, ko samosa. Dankali nasara ni do wara ɓoɗe-ɓoɗe, nda ɗum ɗo hebbini ha nder roba jodi.

Ɓiɗdo debbo ɗo jogi soso fauda, oɗo wuja fauda haa yeso mako, oɗo waɗi peɗeli maako be lalle, oɗo haɓa faunugo. Fauda ni ɗo vo'ina yeeso sosai.

Juungo ɓiɗɗo debbo oɗo taki lallai wadi agogo oɗo waɗi sae jawe jude ha jungo mako mai bo oro jogi potsa mai bo dejum husa dobe wadi dum takanas gam sigugo chede be hunde ma himmini dum hander majum ta acca

Biɓbe bol ɗo dari vakki'ndiri, woɓɓe bo ɗo rongini ha yeso maɓɓe ɓe ɗo ardini bol. Ɓe ɗo dari ɓorni limse bol maɓɓe ni light green be ɓalejum, ɓe ɗo paɗi paɗeji maɓɓe bo light green.

Tasowo samira ,samira ni tasaje'on jey ɓe naftirta haa saare. Ɓe ɗo sila samira ɓe ɗo waɗa nyiiri be haako haa samira. Ɓe ɗo fawta samira bo, to ɓinngel ɓangi ,samira may kala kala ,woodi jey mari junngo njamndi ,woodi jey mari junngo tasowo tasowo. Ɗoni ɓe ɗo nyoona ɗum basira.

Handiraya, ɓeɗo naftira handuraya ha yornugo gasa, be foɗugo gasa mai ɗigga, voɗa. Ɓe ɗo naftira ɗum ha salun, huwoɓe salun ɗo naftira be majum ngam yornugo gaasa, ɗiggina gasa, ɓe foɗa gasa juta.

Agogo, bedo habba agogo ha jungo ,gam faune be larugo wakkati, agogoni don kala kala ,don agogo je rewbe don bo jeworbe, doni ,agogo robe on ,do mari boggol mai ash ,kangabo nder mai danejum

Humnere, bedo humna humnere ha hore bo worbe do naftira be mai gam faunugo da dum ni kala didi be don nyota nyotogo on bo be batal don zanna bugar don bo kashim shatima bedo nyota ni humneji i mai kala kala.

Shago sorugo tasaje ɓeɗo sora panɗe ɓe tasaje samira, panɗe majum set on guda jui ɗo mari juɗe juɗe mai bo ɗo hauri katako be jamdi, basira bo ɗo joɗi gefe kanjum bo set mai guda tati on.

Babal sorugo haako be ɓiɓɓe leɗɗe, ha ɗo ni nda lemon tsami, kukumba, jinja, kankana be haako defugo ɓe ɗo sili ɗum sora.

Femikliya lekkiyon je robe naftirta to do mari infection, lekki mani 2days dose on bedo moda balle diddi on do nafa sosai ha infection.

Fulaawa ɗo aawi. Ɓe aawi fulaawa ni ngam wo'inki saare, fulaawa ɗo wo’ina saare, nda ɗum ɓe ɗo geeri ɗum haa yonde saare ɗo vooɗi. Ɓe ɗo aawa fulaawa haa nder saare, ko haa geefe saare ngam saare mai voɗa sosai.

Worbe jo’i do ho’i hoto ɓe ɗo dari ha dammogal sare be ho’i hoto majum mo chakaɗoni kanko on mauɗo maɓɓe kanko do lowi gare be jumpa be salla be hufinerado loyi darugal hagite bodo jogi waya mako bo mo gefe do bo do wadi fes maksa hunduko mako odo lowi jumpa be salla beppan mabbeni jumpa be sallaon be loyi luttuɓe ɗo.

Himɓe siyaasa ɓe ɗo mofti dari waɗa lamar siyaasa maɓɓe, ɓe ɗo dari hawti ɓe ɗuuɗɓe .Haa ɗoni ndaa tati haa ga’en ɗo, ɓe ɗo ɓorni jompaaji maɓɓe be hulaaji be darooɗe. Ndaa gooto bo ɗo dari haa kombi maɓɓe ,kanko bo o ɗo nana ko ɓe vi’ata.

Sipises hunde on je ɓe watta ha hako ngam velna hako, urna hako, ɓe waɗi ɗum ni ha nder goraji juɗɗi be mabɓode, fere bo ɗo ha nder ledaji ɓeɗo ɓakki stikaji ha ɓandu faliji majum.

Kosoru hunɗi on ɗe oj je vurtata ha leɗɗi ɗo na? Be ɗo tawa ɗum ha leɗɗi. Ɗo nder palel ni to oummi on o vurtata gabadai nder palel majum. Oɗo wanca. Atawan ɗum ha mahi ko haleɗɗe ɗo bakki bakki babal fere beɗo nyama ɗum. Beɗo ona ɗum kosoji.

Kuskus nyamdu on jei ɓe defata, ɓe nyaama. Ɓe ɗo wada jolof kuskus, ɓe ɗo defa ɗum bannin be haako nyama, ɓe ɗo defa bo waɗa baakuru, be salat, be tingere ɓe nyama. Kuskus mai ni ɓoɗe- ɓoɗe peppeton ni ɗon haa nder ledda bedo sora haa lumo.

Ɓosaru ɗo dari hayonde sare. Nda gertoɗe guda ɗiɗi ɗo dari. Nda taya bo ɗo joɗi ha gefe, be jarka yelo kanjuma ɗo joɗi ha gefe. Nda jamɗeji bo ɗo ha gefe gefe ji majun.

Shago sorugo pade; pade robe. Nda paɗeji mai kala kala ɗon golden, ɗon boɗejum, ɗon ɓokko-ɓokko. Paɗe mai wodi touɗum, wodi bo jei towai. Padeji mai ɗon mofti duɗɗum.

Paalo. Sudu on je himɓe joɗata siwta, ɓe shiryi palo mai be koromje, be filo, nda fulawaji ɗo joɗi, senta tebul ɗo haa caka palo mai, ɓe ɗo sigi kaati be fulawa haa dow senta tebul mai.

Bulungol maran jey deftere on jey janginta no goɗɗo andirta kiitaji diina mum. Ɓe ɗo janngina no goɗɗo andirta senewe mum, juulugo, nangugo ,sumugo, hokkugo zakka kala kiitaji ko caafi diina pat. Ɗo a nder deftere man.

Korowwal, korowwal mai ɓe ɗo naftira ha sigugo ha palo ngam faunira pal be filoji maji, korowal mai kala mai brawn filoji mai bo ɗanejum den bo korowal mai kesum on ɓeɗo naftira ha palo gam be silira be voina sudu be majum.

Yonde sare be ged. Ged nastugo mota be je nasata kosde. ged mai ni manga ɗo mari zane didi-didi. Ha dou sare mai bo ɓeɗo waɗi kuje haɗata goɗɗo nastugo, jamɗe haɗata goɗɗo nastugo nder sare mai her mahol.